Li armora armor bu weex mi amee setu ci biir ba buntabangi ubk am ry foson foson ubkaay ci biir armore manam armoorla tekkay yeru yere.

Jaaru laho, manam jaaru orr la. Mungi tegu ci kaw lu weex, jaaru orr la luñuy sol ci loxo la mi ngi tegu ci kaw lu weex nyu koiy sol.